Aɖaŋudɔ vovovo kple ashinudɔ vovovowoe woɖe fia. Woko ɖowo ɖe ŋgo me. Eɖewo le kushiwo me ye woko eɖewo eklã ɖe atsiwo nu ye wodzea atsyɔ. Wole amadede vovovo me henya Kpɔ.

Dunyagblɔlawo wokɔ woƒe ame yi ke wolɔ ƒe foto ɖe asi, eye ame aɖewo lé flaga ɖe asi, ame aɖewo ɖo kuku ame ɖewo medo kuku o, eŋuwo hã le amawo dome.

Ŋutsu woame ve wodo awu ɖeka ŋgbi eye wodo kuku ɖeka ŋgbi. Wotsa tsitre ɖe ɛɛ kekuŋu aɖe ŋgɔ. Kekuŋuɔ le amadada dzɛ̃ me eye ee tayawo nye gakpo.

Nudzraƒe yi ke nele ŋu dzi. Nu vovovowoe le eme. Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe eŋgɔ eye wole ŋku lém ɖe nudzraƒe ya me. Seƒoƒowo ƒo xlã, ati hã woƒo xlãe. Aɖakago aɖe le anyigba eye nuwo le eme.

Hunyahunya dzɔ ɖe dumevi kple kpovitɔ aɖewo dome. Kpovitɔwo ɖɔ kuku eye wokɔ akɔtakpoxɔnu ɖe asi. Dɔmevi la le kpovitɔ ƒe ekpoa ɖe asi ye dumevi bubuwo wokɔ woƒe foniwo ekɔ foto ɖemee. Ame aɖewo hã wole adzɔge he nu kpɔm.

Ŋu vovovowo le afia, ɖewo le amadede blɔ me eye ɖewo hã le amadede dzɛ̃ me, amewo le afi ma le ŋua kpɔm. Ame aɖewo nɔ anyi, ɖewo hã le atsitre, wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo siã.

Anyinɔƒe le dɔwɔƒe. Zikpui vovovowo kple amadede vovovowo le afi ma. Kaɖitsi le afi ma. Kabɔdi vi aɖe hã le afi ma. Emɔ to afi ma edo go. Amewo nɔ anyi ɖe eŋua godo.

Yameŋudzeƒe, yameŋuwo le fi ma vovovo, ɖeka le ŋuŋu amewo gegem ɖe eme ame aɖewo le dziaƒo, wokpla akpetewo ɖe megbe, amewo lé woƒe akpetewo ɖe asi hezɔ gegem ɖe eme.

Dukplɔla gbɔna, amewo le eƒe ŋua ŋuti dzɔm, Ŋu geɖe wokplɔe ɖo eye flaga le wo ŋgɔ. Ame aɖewo gbe dom ne eye ame aɖewo hã le tsitre he nu kpɔm.

Amehawo vovovowo, wole nuŋɔŋlɔ vovovowo ɖe asi hã efiafiam, yike woƒe veve sese ɖem ɖe go ekɔ edua fiam alo duklɔlawo fiam.

Dukplɔha boblo dom woƒe dukplɔha. Ame vovovowoe le dukplɔha ya dome. Gbadagbawo le wo dome, amewo ko flaga ɖe asi, amewo hã wodo abɔ ɖe dzi. Wowɔm dzidzɔ tɔe.

Sikakuƒe wo edɔ wɔm kple ŋkubia. Wo etsam kɔkɔm ɖe kotokuwo me. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe kotokua dzi ame ɖeka hã le atsitre. Atsiwo ƒoxla wo eye anyikɔwo hã ƒoxla wo.

Amewo le kuteƒe, wo sɔgbɔ, wok o amekuku ɖe aɖame heyina ɖe ɖiɖi ge, wo ame geɖe wole blanuiléle blibo me, amewo kɔ asie dzi enɔ dodom ɖe aɖaka gbɔ.

Sikakuƒe amewo le ba me he sika kum. Ame ve tsia tsitre ɖe dzoxexi te ye ave aɖe le wo ŋgɔgbe. Atsi yio yike wosẽ wo ƒuƒum yihã le megbe afi ma.

Sikakulawo wo e..e…ɖe ŋu he gegem ɖe eŋua me, ame eve kplɔ mɔ la ɖo eye wol..wo katã woɖo kuku hedo afɔkpa gã ɖeka, emɔ la gege ɖe edoa me.

Dukɔƒenukpɔƒe, atiwo ƒo xlẽa, eŋuwo hã ƒo xlẽa. Ati kple akaɖi yike fiana emɔ ŋuwo kple amewo hã le eŋgɔ. Ahuhɔe xɔ kɔkɔ glama ɖe hã le axa dzi ne.

Sikakuƒe, ame sia ame edɔ wɔm, amewo ku ke ɖe gagba me lé ɖe ta, amewo kea kum na amewo, amewo lelém na amewo, ŋutsu aɖe le atsitre le ameawo kpɔm, ame geɖewo wo edɔ geɖewo wɔm.

Sikakuku le madzemadze dzi. Ameawo le edɔ wɔm kple ŋkubia. Gagbawo le etsiawo dzi eye amewo wole atsitre he enu kpɔm. Ame aɖewo hã wo bɔbɔ henɔ edɔ wɔm. Ame aɖewo woko sofi henɔ edɔ wɔm.

Amewo le sewɔtakpekpeawo me enya hem, amewo ɖo asi abɔta na wonɔnuiwo, ame aɖewo hã woɖo ŋɔtitsɔnu ɖe mo. Wo katã wole teƒe ɖeka hele amadede vovovo me.

Dziɖegbekaɖidɔwɔlawo le dziɖegbekaɖitsiawo ŋuti. Wo eka aɖewo tsiam. Eka ɖewo le aŋtsiɖiɖi eɖewo le dzie eye wo edɔ wɔm hã le woƒedɔwɔna mea wodo kuku kple awuwo.

. Edu yike wó tu emɔ sese ɖe tsaƒuató exɔwo eƒo xlãe lɔri mɔwo hã wó eƒo xlãe atsiwo hã eƒo xlãe

Edu aɖe ƒe sewɔtakpekpeme. Wo katã wo nɔ anyi eye wo adzɔgekpɔmɔ la dzi kpɔm. Nyɔnuwo hã wole eme eye ŋutsuwo hã wole eme. Wodo awu amadada vovovowo.

Mɔ yi ke wokɔ nɔ sika kum ee. Amewo tsia tsitre ɖe mɔ la gbɔ. Amea ɖewo dɔ wɔm kple mɔ la, ɖewo hã le atsitre heɖo asi ali, eɖowo kɔ asi tso ƒo, wole awu amadede vovovowo me eye woɖo kukuwo hã keŋ.